Hosha dzinosiyana-siyana mukati mwendaramo dzevantu. Ngeiyi ndaa muntu weshe ukazwa panopanda unosisa kuenda kuchibhehleya kuti uhloyiwe kuti ingadai irihosha iri.

Kune hosha dzinopandise masoro evanthu kwoita hosha dzinopanda makumbo kana kuti mukati mwemutumbi asi ngeii ndaa ukazwa peipanda mukati mwenyama dzako unosise kuenda kuzvibhedhleya.

Igwinyiso remenemene vanthu tinosisa kuzvidzivirira mu kuhosha dzakasiyanasiyana ngekuti hosha dzimweni dzinokonzerwa ngemhepo chaiyo dzimweni dzinokonzerwa ngezvirwere zvepabonde.

Hosha dzanyamashi unowu, dzimweni dzakhona adzioneki ngemadziso. Muntu unosisa kuramba weivhenekwa ngazi yako kuzvibhedhleya ,kuti ubhuirwe hosha ingadai iri pauri.

Hii akiti woye, tinosisa kuramba teienda kuzvibhedhleya koohloyiwa ngekuti umweni muntu wakagara ngedenda rake pamhatso, kwaakuzouya kuzvibhedhleya denda risingacharapiki.

Zvakadini kunaka kuti muntu ,paunozwa panopanda worumba kuenda kuchibhedleya ngekuti kundau iyi unodetserwa zvakanaka yaambo nevanoziya nezve mitombo .

Igwinyiso remene mene hosha dzinosiyana mukati mwendaramo dzevantu uye kune hosha dzinoda kumwirwa mutombo mukuwo dzakasiyana, kozoita hosha dzakaita seutachiwana unotomwa mutombo upenyu hwako hweshe.

Igwinyiso remene mene hosha dzinosiyana mukati mwendaramo dzevantu, kune vantu vanorwara ngehosha dzakasiyana siyana uye kuti uzobhuirwa kuti hosha yakadini unosisira kuramba weiringirwa ngazi yako mukuwo nemukuwo.

Tikaringira mukati mwendaramo dzedu tinoona kuti hosha dzabaasiyana-siyana. Uye hosha idzi dzinosisa kuvhenekwa kuzvibhedhleya kuti tizoona kubhuirwa kuti ingadai iri hosha iri irikupona patiri.

Hosha dzinosiyana siyana mukati mwendaramo dzevantu. Kune hosha dzevesha kwoita hosha dzinokonzerwa nezvirwere zvepabonde, kwoitazve hosha dzinotapudzirwana kubudikidza nemhepo chaiyo.

Hosha dzinosiyana-siyana mukati mwendaramo dzedu. Ngeiyi ndaa muntu unosisa kuramba veivhenekwa ngazi yako kuti ubhuirwe hosha ingadai yeipona pauri.

Muntu weshe uripanyika panapa unosisa kuwe ane kodzero yekuenda kuchibhedhleya pona apo paanenge azwa nyama dzake dzeipanda uye zvibhedhleya zvinosisa kunge zviri pasinde nenharaunda dzinogara vantu.

Igwinyiso yemenemene maizviziya ere kuti kuzvibhedhleya kana usina mare vanokuhina ngekuti upenyu hwakakosha maningi kuti munthu awe nahwo unosisa kuramba weienda kuzvibhedhleya pona paunenge warwara.

Igwinyiso remene-mene nyamashi tinoringira utano hwevantu hwakakosha maningi. Ngeiyi ndaa zvibhedhleya zvinosisa kunge zviripasinde nemuntaraunda dzinogara vantu kuti vabetsereke.

Nyamashi tinoringira mukati mwemiganga dzatinogara toona kuti zvibhedhleya zviri pasinde ngendau dzona idzodzo izvi zvinoitirwa kuti vanthu tisahambe mimamngo mikurutu kuti tikwanise kuona zvibhedhleya.

Hutano hwakakosha maningi mukati mendaramo dzevantu ngekuti muntu weshe unosisa kunge ane pasinde panoguma pane chibhedhlera kuti adetsereke mukuwo wanenge anzwa kurwadziwa.

Nyamashi tinoringira kuti mukati mwentaraunda dzatingàdai teigarà mune zvibhedhleya izvi zvinoite kuti muntu weshe akwanise kuhanira pazvibhedhleya pona apapo asina kuhamba mumango mukurutu.

Igwinyiso remene-mene. Muntu weshe unosisa kunge ane chipatara chiri pasinde, pendharaunda yaangadai achigara kuti asise kudetserwa maringe ngezve utano hwake pona paanenge eida kudetserwa.

Muntu weshe unosisa kunge ane pasinde paanoenda panomukwanisa kumudetsera pona apo paangadai azwa nyama dzake dzeipanda ngekuti utano chiro chakakosha maningi chinoda kuchengetedzwa ndisu.

Muntaraunda matinogara tinoona kuti mudhuzemo mune zvibhedhlera inge ngeinda vanenge vachiitira kuti tisazohambe mumango mukurutu kutsvaka zvibhedhlera mukati mematawuni kana mundani.

Igwinyiso re mene mene mu ndaraunda mwatino gara muno sisa kunge mune zvibhedhleya izvo zvinoita kuti vantu vasazo hamba mi mango mikurutu pona pavanenge veida ku hloyiwa.

Mukati mwe ndaraunda dzatingadai teigara tinosisa kuona zvibhedhlera zviripasinde kuti tisise kudetsereka uyezve hatisisi kuhamba mumango mukurutu kutsvaka zvibhedhlera zvona izvozvo.

Nedzimweni mukuwo tinoona kuti mukati mwentaraunda dzatinogara vekuzibhedhleya vanopota veimbouya voise tumbatso twaavo tudiki kuti vantu vakwanise kuhloyiwa kona ikweyo.

Hutano chiro chakakosha maningi mukati me ndaramo ye muntu nge iyi ndaa zvibhedhleya zvino sisa kunge zviri pasinde nge ndaraunda dzingadai dzei gara vantu kuti zvifundise neku betsera vanorwara.

Hutano chiro chakakosha maningi mukati mendaramo yemuntu tikaningira tinoona kuti zvibhedhlera nyamashi unowu zvakuvakwa pasinde nenharaunda patingadai kugara kuti muntu wese akwanise kuhanira kuzvibhedhlera.

Utano wenqondo wakakosha manhingi kune ndau dzinochengetwa antu asina utano hwakati kuti wenqondo, ndau idzi dzinovabetsera maningi nekuti antu awawo anoongororwa zvakanaka

Igwinyiso remene mene hutano hwehloko hwakakosha kwemene mukati hwemuntu ngekuti hunoita kuti akone kugarisana neamweni zvakanaka kana muntu asina hutano uhu anosisa kupuwa mutombo wekuti adzikame.

Hutano hwendxondo hwakakosha maningi. Ngeiyi ndaa vantu vanosise kuramba veivhenekwa kuti vachiri vatano here, uye vachakagwinya ere mukati mesoro ravo.

Vamweni vantu vakasapuwe mutombo vanenge vane utano hwendxondo hwakashota vanokone kutouraya vamweni muganga mavanogara ngeiyi ndaa vanhu ava vanosisa kuramba veipuwa mitombo dzavo kuti varambe vari zvakakwana.

Utano hwexoko hwakakosha maningi mukati mwemutumbi wemuntu ngekuti ndihwo hunoita kuti muntu akwanise kugarisana nevamweni muntaraunda uye kukona kushandidzana nevamweni kumushando.

Igwinyiso ,utano hwenxondo hwakakosha maningi ngekuti hunoita kuti muntu akwanise kugarisana nevantu zvakanaka kana muntu asina utano hwenxondo unosisokupuwe mutombo wekuti adetsereke.

Hutano hwendxoko hwakakosha maningi mukati mwemuntu hutano uhu hunoita kuti muntu akwanise kushandidzana nevamweni zvakanaka uye akwanise kushandidzana nevantu muntaraunda zvakanaka.

Nge rimweni gore ku chikora kwandai funda ndakaona muntu waiya asina kumwa mutombo wake asi soro rake rai shata muntu wona iwowo wakabai chaya vantu asi paakazo puwe mutombo soro rake rakabai dzokera parainga.

Ukama wendxoko wakakosha maningi ngokuti unoita kuti muntu agarisane nevantu zvakanaka, muntu kana asina utano wakanak wendxoko unosisa kupuwe mitombo yekuti abetsereke.

Zvine munakiro wazvo kuti muntu ukarwara wotorumba pachibhedhlera ngetsoka dzako ngekuti kuzvibhedhlera kune vantu vanodetsera kuhina hosha pona apo paunenge warwara.

Akhiti voye ndakadhana ngeumweni mukuvo ponapo pandakarwara nechirwere chepabonde, ndichionda kuchibhedhleya vochondihloya iii vakandipe mutombo zvinoizvi ndabapora yaambo.

Nyamashi unouyu tinorongira kuti mukati mwezvibhehlera vanhu vanosisa kurambe veigumeyo kuti vapiwe mitombo uye vakwanise kuhloiwa ngazi yavo kuti ingadai ine hosha iri.

Igwinyiso remenemene muzvibhehlera vanhu vanoendayo kundihinwa hosha dzakasiyana siyana asi vamweniwo vanoendayowo kundohloiwa ngazi yavo kana kundofundiswa maringe nezveutano

Mukati mezvi bhedhleya tino ningira kuti vantu vazhinji vano endeyo ponapo pavanodai vanzwa hosha inga dai iri pavari asi mukati mezvi bhedhleya tinoto fundiswawo maringe ngezve utano.

Nyamashi unowu tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya vantu avangoendi kunohinwa hosha chete asi vamweni vanoendahe kunoongororwa ngazi dzavo uye kundofundiswa maringe ngezveutano.

Muzvibhedhlera munoshanda vantu vakasiyana siyana vamweni vanoshanda kuhloya kupisa kwemwiri kuti muntu ungadai eipisha zvakadini kana kuti une hosha yakadini.

Mukati mwezvi bhedhleya tinoringira kuti munemidziyo yakasiyana siyana inosisa kubetsera madhokodheya kuti mishando yavo iyite nyore apo pavano hloya vanhu hosha dziri mavari.

Maizviziya ere kuti kuzvibhedhleya vantu vanofundiswa zviro zvakasiyana -siyana zvinosanganisira kuti vagare vari muutano uye kuti vangadziirira sei hosha dzanesa.

Muzvibhedhleya mwakabaanaka maningi nyamashi ndaenda nambuya asha angu aiya nepamuviri avhenekwa ochobhuirwa kusi mwana wawo uri mudumbo waane mwedzi mutanhatu.

Nyamashi ndaguma kuchibhedhleya ponapo pandanga ndazwa kuti nyama dzangu dzinopanda uye vantu vekuzvibhedhleya vabandibata ngemaoko marefu vantu ava vane rudo chairwo chairwo.

Igwinyiso remene mene tikaringira tinoone kuti mukati mwezvibhedhleya vantu vanopuwa mutombo uwo wekuti vadziirire kubva kune hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inisise kupuwa vantu vari varumbwana.

Nyamashi ndaenda kuchibhedhleya ponapo pandazwa mundani mangu meitopanda uye mwairumba, ndagumeyo ndochopuwe mutombo wekuti ndimwe neumweni waiye nemvura.

Mwukati mwezvikora kana muntharaunda mwatinogara vanthu vanofundiswa maringe ngezveutano, chakakoshera kuchengetedza utano hwavo uye kuti hosha vanodzirwisa sei.

hutano njee hwakabakosha ngeindaa muntu veshe unosisa kufundiswa maringe ngezveutano. Maringe ngezvehosha dzakasiyana-siyana, dzingadai dzeitapuridzwana mukati mwentaraunda mwetinogara.

Utano chiro chakakosha maningi mukati mwemutumbi dzeantu ngekuti utano unoita kuti vantu vagare vakagwinya mukati mwendaramo yawo uye kuti vakwanise kuita mishando yakasiyana siyana .

Mukuwo unowu watoorarama tinosisa kuramba teifundiswa maringe ngezvehisha kana ngezveutano ngekuti mazuwa anaya hosha dzabaawanda zvemene mene mukati mwendaramo dzedu.

Igwinyiso utano chiro chakakosha maningi kumuntu. Vantu vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano chakakoshera utano. Ngekuti ndozvo zvinota kuti vantu varambe vakagwinya mukati mwendaramo dzavo.

Tikaringira nyamashi unoo tinoona kuti muzvivibhehleya mune vantu vanohamba veifundisa pamweni maringe ngezveutano hungadai hweishungurudzawo vamweni, uye maringe ngezvehosha.

Tikaguma muntaraunda dzakasiyana-siyana. Tinoona kuti mumweni mundau mune zvikwangwari zvirimo zvinokomba kuti tinga kona sei kurwisa hosha dzakasiyana-siyana, uye utsanana tohuita sei.

Kukaita hosha yaita mukurumbira mukati mwentaraunda, tinoona vekuzvibhedhleya vanohamba veifundisa, vantu maringe ngezvehosha yona iyoyo, uye kuti vanoidzivirira sei.

Igwinyiso nyamashi unowu muntu unosisa kuziya maringe nezveutano uye muntu unosisa kuziya kuti une kodzero pautano hwake kuti arapwe.

Utano hwakakosha maningi mukati mentaraunda dzatingadai teigara ngeiyi ndaa vekuzvibhedhlera vakaona zvakasisira kuti vahambe mukuwo ngemukuwo dzakasiyana veifundisa maringe ngezveutano.

Igwinyiso remenemene nyamashi vanhu vane kodzero dzekuti vaende kuzvibhehleya veifundiswa maringe ngezveutano ngekuti ikodzero dzavo dzavanosise kuziya.

Mukati mwezvibhedhlera munoshanda vantu vakasiyana siyana, vantu ava ndivo vanozive maringe ngezveutano uye vanokona kurapa hosha dzakasiyana siyana munharaunda

Mwaizviziya ere kuti kuzvibhehleya kune midziyo yakasiyana siyana inoringirwa ngazi dzeku kuti tingadai tisina hosha here inopona patiri ngatidetsereke kuzvibhehleya ndapota.

Mukati mwezvibhedhleya tinoringira kuti mune vanthu vanoshandemwo vanoziya maningi ngezvamwo, ngeiyi ndaa tinodetsereka ponapo patinenge tarwara nehosha dzakasiyana siyana.

Zvemene-mene mundau yechibhedhleya indau isina kujairika ngevamweni. Asi tinokurudzira vantu kuti vabetsereke kuzvibhedhleya ponaapo pavanozwa nyama dzavo dzeipanda.

Muzvibhedhlera indau iyo inosisa kuenda vantu pavanenge vazwa nyama dzawo dzeipanda kuti vakwanise kuhinwa kubudikidza ngerubatsiro rwavanoona mukati mwona imwomwo.

Musi vandakarwara ngechirwere chebesha, ndakatwarana netsoka dzangu ndakananga kuchibhedhleya. Ndeigumeyo akabandibata zvakanaka, ndopandakapuve mutombo vandaisisa kumwa mukuvo dzeshe kusvika yapera.

Mayizviziya here kuti mukati mezvibhedhlera munowanikwa mutombo, idzo dzatinopuwa ngemadhokodheya po. Khona apo vanenge vatihloya kuti tingadayi tinehosha yakadini mukati mendaramo yedu.

Mukati mezvibhedhleya, tinoringira kuti munezvidziyo, izvo zvinoshandiswa ngemadhokodheya kuti vakwanise kuvheneka mutumbu wedu, kuti vazvotibuyira kuti ndingadayi tinehosha iri.

Mukati mwe zvibhedhleya tino ningira kuti muno shanda vantu vanoziya nge zvamwo uye vantu ava vano sisa kuti detsera ponapo patinge teida ku detserwa ndivo.

Mukati mwezvibhehleya ndimohe munodetserwa vantu kuti vasununguke ponapo pavangadai vane mimba. Madhokodheya anodetsera vantu ava kuti vabare zvakanaka.

Nyamhashi unowo tikaningira tinoona kuti mukati mezvebhenhleya mune ndau dzinoshowiwa vantu vangadai veipona ngehosha yakadii uye hosha iyona iyoyo ingapodzwa seii.

Mukati mwezvibhedhleya tinoringira kuti muno detserwa vantu vakasiyana siyana kunyanya nyanya madzimai vanenge vakuda kudzidetsera kuti vabereke vana vanosisa kuenda kuzvibhedhleya.

Igwinyiso remene mene tinoziya kuti mukati mezvibhezheya ndimwo munobetserwa vantu vanorwara ngehosha dzakasiyana siyana. Vantu tinosisa kuenda kuzvibhedheya nguva dzose.

Mukati mezvibhedhleya munoshanda madhokodheya anovheneka ngazi yedu ponapo patinenge teida rudetsero ngei ndaa madhokodheya anosisa kutipe mutombo kana kutihloya hosha ingadayi yeipona petiri.

Igwinyiso remene-mene mukati mwezvibhedhleya munoshanda vantu vakawanda maningi. Nyamashi ndagumeyo ndochohloiwa ngemuntu vechidzi ii vandibata zvakanaka yaambo.

Ndau yekuchibhedhleya yakanaka maningi, ngekuti inotidetsera pona apo, petinenge tauyirwa ngehosha dzakasiyana-siyana, tinoenda kunohloiwa, kundau yona iyoyo.

Zvikoro zvinotengesa mitombo zvakakosha maningi ngekuti zvinobatiponesa ponapo patinoshaya mitombo mukati mwezvibhehleya izvona zvitoro zvona izvozvo zvinenge zvinayo mitombo.

Igwinyiso remene mene mukati mezvibhedhlera tikatama mitombo tinonyorerwa tsamba iyo yekuti titsvake mitombo mukati mezvitoro zvinotengesa mitombo.

Tikaringira mukati mwezvibhehleya vanokone kutama mitombo asi vakatame mitombo tinosise kuende kuzvitoro zvinotengese mitombo takabata gwaro ratanyorerwa kuchibhehleya kuti totenga mutombo uwowo.

Mitombo tinosisa kuipuwa muzvibhehlera ngekuti mitombo inouraya ukaipuwa ngemunhu usingaziyi ngezvayo ngeiyi ndaa madhokodheya ndiwo vanosisa kutipa mutombo.

Igwinyiso remene mene, tinoringira kuti tingaguma mukati mwezvibhedhleya tinopuwa mutombo wonauwowo unohina hosha yatingadai teizwa, uye tinosisa kuishandisa semabhuirwe atinenge takaitwa.

Muntu ukazwa panopanda mukati mwenyama dzakodzo unosisa kuenda kuzvibhedhleya wonopuwe mutombo unonyaradza pano pona panopanda ngeiyi ndaa muntu weshe unosisa kuramba eidetsereka.

Nyamashi tikaguma mukati mwezvibhedhlera tinopuwe mitombo ponapo patingadai teirwara izvi zvinodetsera kuti tirambe yakagwinya nyama dzedu dzisaramba dzeipanda.

Hosha dzinosiyana siyana mukati mendaramo dzevantu kune hosha dzinoda kuti muntu urambe eimwa mutombo hupenyu hwake hweshe kuitira kuti iderere hosha yona iyoyo.

Mayizvi ziya ere kuti muntu unosisa kuramba eivhenekwa mutumbi wake, kuti ungadai usina hosha ere. Ponapo paano onekwa kuti une hosha, uno sise kupuwa mutombo unoenderana nehosha yake.

Igwinyiso remene-mene nyamashi tinoona kuti tikahamba kuenda kuzvibhedhleya. Tinogumeyo toona kuti kune mitombo yakasiyana-siyana, iyo inoshandiswavo kurapa hosha dzakasiyana-siyana.

Nyamashi unowu tinoona kuti kune mitombo iyo ino Hina marenje anopanda koita mitombo inoshandiswa kuhina kana dzoro rako rei panda asi dzeshe mitombo.

Mitombo yanyamashi inosiyana kune mitombo iyo inoshandiswa kudzivirira muntu uyo unonga abatwa nechirwere chakaita segomarara muntu unosisa kuumwa kusvika nguva yake yakwana.

Zvanyamashi unoyu tinoringira kuti mukati mwezvibhedhlera mwaane mitombo yakasiyana-siyana. Mitombo iyi inosisa kushanda kuhina hosha dzakasiyana-siyana mukati mendaramo.

Mitombo inopuwa vantu vanenge vabatwa ngehosha dzakasiyana siyana uye mutombo inosisa kudetsera muntu une hosha yaita mukurumbira.

Nyamashi tikaringira mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mitombo yakawanda maningi kubudikidza ngehosha dzawandao uye mitombo iyi inosisa kutorwa semabhuirwe azvinenge zvakaitwa nadhokodheya.

Mukati me zvibhedhleya tino puwe mutombo ponapo patino onekwa kuti tingadai tei rwara nge denda riri vanotipe mutombo wekuti tikwanise ku hiniwa mukuwo uchiripo.

Igwinyiso romene mene nyamashe uno uyu mitombo inobaa shanda zvakasiyana, kune mitombo iyani inoita zvekuzorerwa pamutumbi wemuntu kana wakakuvara kana renje kana kuti chii.

Tinoona kuti mukati mwezvibhendleya vamweni vanoenda mwo kuti vakone kuhinwa hosha dzakasiyana siyana. Vamweni vanopuwa mitombo dzakasiyana siyana dzinosisa kuva detsera pona pavanenge veihinwa.

Ngendaa yekuti vantu hatikwanisi kuringira utachiwana ungararama mukati memutumbi wedu madziso, mukati mwechibhedhlera mune ndau inosisa kuti tizohloyiwa.

Maizviziya ere kuti mukati mwezvibhedhleya mune ndau iyo inohloyiwa munthu kana eida kuhloyiwa zvirwere zvakaita segomarara ndau iyoyo inobadetsera yaambo .

Ngendaa yekuti tinoziya kuti hosha dzimweni adzioneki ngemadziso vemuzvibhehlera vakaise ndau yekuti vantu vahloyiwe ngemidziyo dzemuzvibhleya hosha dzingadai dziri pavari.

Ntu weshe unosisa kunge eivhenekwa ngazi yake mukati mwezvibhedhleya ngekuti ndimwo mwatinobhuirwa kuti tingadai tine utanonere kana kuti atina.

Mukati mezvibhedhlera tinoningira toona kuti mune ndau iyo inoita kuti vantu vahloiwe ngazi dzawo uye vaongororwe kuti vangadai vasina zvirwere zvakaita segomarara ere.

Igwinyiso remene-mene. Mukati mwezvibhehleya tinoona kuti mune ndau yona iyo inohloyiwa ngazi yedu pona apo patingadai tazwa kuti nyama dzedu dzinopanda kuti vatibhuire hosha iri patiri.

Taizviziya ere kuti mukati mwezvibhedhleya, mune ndau iyo, inoringirwa ngazi yedu, tozobhuirwa kuti, tingadai tine hosha here, inopona patiri, kana kuti atina.

Ndau ye chibhedhleya tika gumemo tino ona hee ndau iyo ino hloyiwa ngazi dze vantu neku bhuyirwa kuti muntu ungadai une hosha iri uku ku ndau uku kuno hloyiwa hee hosha dzakaita se gomarara dzinga rarama muntu.

Tikaringira nyamashi unoo mukati mwezvibhehlera tinoona kuti mune ndau idzo dzinoti ngazi yedu inohloyiwa yoendwa nayo kuti izoonekwa kuti ingadai ine hosha here inopona mairi.

Mukati mwezvibhedhleya tinoonakuti mune ndau iyo inohloyiwa vantu kuti vaonekee kuti vangadai veirwara hosha yakadini mukati mwenyama dzavo .

Tikaringira mukati mwezvibhehleya tinoona kuti mune ndau iyo tinohloiwa ngazi kuti muntu azobhuirwa kuti ungadai une chirwere chegomarara unenge ahloiwa mundau dzona idzodzo.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune ndau iyo inohloyiwa vantu kuti vangadai vane hosha dzakadini mukati mwemutumbi wavo uye vakasire kudetsereka.

Mukati mwezvibhehleya mune ndau iyo yona inosisa kudetsera vantu. Ndau inohloyiwa ngazi dzevantu tobhuyirwa kuti tine hosha yakadini pona patiri.

Varumbwana vanosisa kuramba veihloiwa kuhosha dzakasiyana-siyana. Ngekuti varumbwana vanobetwavo ngehosha dzingadai dzakasiyana-siyana, uye vantu vanosisa kuramba vaindotariswa kuzvibhedhlera.

Maiziya ere kuti mukati mwentaraunda mwatinogara varumbwana vanosisa kuramba veiendwa navo kuzvibhedhleya, kohloyiwa ngazi dzavo kuti vaonekwe kuti havana hosha ere inopona pavari?

Ribari gwinyiso remene mene varumbwana vakabakosha maningi kuti tiziye maringe ngezveutano hwawo vabereki kana kuti vadzimai vanosisa kuramba veihloyesa varumbwana ava kuti vavhenekwe ngazi dzawo.

Hutano hwevarumbwana hwakaba kosha maningi uye mudzimai unosvitsa kuramba eyidya kuti varumbwana vazoone mukaka wekumwa ponapo pavanenge vachiri vadodori .

Varumbwana vanosisa veihloyiwa ngazi yavo kuti tione kuti avana hosha here ingadai yeipona pavari. Ngeiyi ndaa vabereki vanosisa kuramba veienda nevarumbwana kuzvibhedhlera.

Tikaguma muzvibhedhleya toringira tinoone kuti mune midziyo yakasiyana siyana asi midziyo iyi yakanakira kuti inoita kuti basa remadhokodheya rive nyore kuita.

Ngendaa yekuti, hosha aionekwi ngemadziso chete, munthu unosisa kuhloiwa ngemidziyo ,yatinoona kuzvibhedhleya. Ndiyo inokukombidza kuti, ungadai weirwara ngehosha iri.

Taizviziya ere kuti mukati mwezvibhehlera mune zvidziyo zvakasiyana -siyana. Muntu ukabatwa une hosha yakakura maningi vanokona kutokupa mubhedha mukati mwezvibhehlera.

Nyamashi ndatwarana ngetsoka dzangu ndakananga kuchibhedheya, ndeigumeyo ndabatwa zvakabaanaka yaambho, ndaiona midziyo inohamba ngevanthu vemuzvibhedhleya mwona umomo inoita kuti basa ravo rive nyore.

Mitombo inosiyana-siyana mukati mwendaramo uye mitombo tinosisa kuiona kuzvibhedhleya. Kuzvibhedhleya kune zvidziyo zvinochengeta mitombo munotondorera kuti irambe yeishanda.

Mukati mwezvi bhedhlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa ngema dhokodheya kuti mishando yavo iite nyore. Imweni midziyo inobetsera pona apo munhu paanenge eide kuhloyiwa ngazi yake.

Ndakapinda mukati mwechibhehleya ngerimweni gore, ndeida kuhlowiwa ngazi yangu . Ndakashamisika dhokodheya eibata kamweni kamuchini kuti ahloye ngazi yangu kwakundibhuira hosha yandange ndinayo.

Nyamashi unowu tinoringira kuti mukati mwezvibhehlera mune zvidziyo zvakasiyana-siyana. Zvidziyo izvi zvinosisa kudetsera madhokodheya kuti mishando yavo nyore uye kuti zvitidetserewo isusu.

Mukati mezvibhedhlera tinoringira kuti mune zvidziyo zvinosise kushandiswa ngemadhogodheya ponapo pavanenge vechitihloya ngazi yedu, pedzepo votibhuyira kuti tingadai tine hosha ipi.

Igwinyiso remenemene muzvibhehleya zveshe amutamiki midziyo inoshanda zvakasiyansiyana midziyo iyi inobaadetsera ponapo madhokodheya pavanoita mishando yavo inoshanda yaamho.

Igwinyiso remene mene ndakaguma kuzvibhedhlera ndochoona kune movha yaiyapo movha iyi ndakabhuirwa kuti ndiyo inoshanda semudziya wekutakura vantu vanenge vazwa hosha.

Igwinyiso remene-mene, tikaringira mukati mwezvibhedhlera, tinoona kuti vanthu vazhinji, vanoendeyo kunohloiwa, asi kuti uhloiwe kune midziyo inoshandiswa mukati mwezvibhedhleya mwona umwomwo.

Tikaringira nyamashi tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya, muntu akarwara mune zvidziyo zvinoshandiswemo kuti muntu akwanise kuvatamo eihinwa hosha yaangadai ainayo.

Zvemene mene midziyo yemuchibhedhleya hatingaidomi ngemazita ngekuti hatiziyi ngezvayo, Asi vemuchibhedleya vanoiziya ngekuti ndivo vanoishandisa mwukati mwona imwomwo.

Nedzimweni mukuwo hatikoni kubhuya kuti muntu une hosha nekuningira madziso chete asi tikaguma muzvibhehleya mune midziyo inoshandiswa mukatimo imomo kuti muntu ungadai eirwara nehosha iri.

Nezuro pane movha yakauya kootore muntu wairwara mukati mwenharaunda yedu, taisazviziya kuti midziyo iyi irimwo mukati mwezvibhehleya yakanaka yaamho ngekuti inodetsera.

Mwukati mwezvibhedhleya tinoringira toona kuti mune zvidziyo zvakasiyana siyana. Zvidziyo zvimweni zvinoshandiswa kuvheneka ngazi, zvimweni zvinoshandiswa kuvheneka mutumbi wemunhu kuti zvione kuti ungadai asina gomarara ere paari.

Zvemene mene, mukati mwezvibhedhlera tino ringira kuti mune midziyo yakawanda yaamho. Imweni midziyo atito zii nemazina ayo, asi chatino ziya, inobaa tidetsera zvemene mene.

Nyiso remene mene tinoringira kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa mwona imwomwo kuti basa riite nyore mudziyo inosanganisira mibhedha dzinorara vantu vane hosha.

Mukati mwezvibhedhleya tinoningira kuti mune mudziyo yakasiyana-siyana. Iyo inoshandiswa ngemadhogodheya kuti vakone kuhloya ngazi yedu, vozotibhuira kuti tingadai teipona ngehosha iri.

Nyamashi ndaguma kuchibhedhlera ndochoona movha yaiya iri pabanze, ndataurirwa kuti movha iyi inoshanda semudziyo wepachibhedhlera pona apapo kutwara vantu vayani vanenge veirwara.

Tikaringira nyamashi mukati mentau dzatinogara, muntu akarwara unosisa kuenda kuchibhedhleya ngekuti kuzvibhedhleya kune zvidziyo zvakasiyana siyana zvinoita kuti muntu avhenekwe ngazi yake.

Ngedzimweni mukuwo tinoningira kuti mukati mwezvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana, midziyo iyi inosisa kushanda pona apo muntu paanenge azwa hosha kuti ahloiwe.

Mukati mwe zvibhedhlera tino ningira kuti mune midziyo yaka siyana siyana iyo ino shandiswa nge madhokodheya midziyo iyi inoita kuti basa ravo riite nyore uye vakwanise ku hloya zvisinga oneki nge madziso.

Igwinyiso remene mene mukati mezvibhedhlera ndakambogumamo ndochoona zvidziyo zvakasiyana siyana ndochosvika pandakabhuirzwa kuti utoriwo mudziyo wemuzvibhedhlera.

Igwinyiso remene mene tikaningira mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo iyo inosisa kushandiswa nemadhokoteya pona apo pavangadai veida kuti vheneka ngazi yedu.

Mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana, midziyo iyi inosisa kushandiswa ngema dhokodheya kuti vahloye vantu maringe ngezveutano hwavo uye kuti vantu vanga hinwa sei.

Mitombo mizhinji inochengetwa mumidziyo yemuzvibhedhleya. Ngeiyi ndaa midziyo yakhona inosisa kuramba yeitonhorera uye kuti mitombo irambe yeishanda.

Nyamashi ndaenda kuchibhedhleya pona pandandine chirwere chebesha. Ndagumeyo, dhokodheya ochondihloya ngechimweni chimuchini, echoona kuti ndine besha chete, kwakundipe mutombo.

Mukati mwezvibhehleya mune mudziyo yakasiyana siyana. Mwaizviziya ere kuti movha dziyani dzinohamba dzeichema dziyani ngedzemuzvibhehleya. Ndedzedu isusu kuti patinowirwa ngehosha dzinobaatitakura kutiendesa kuzvibhehleya.

Ndina sekuru angu ayi gara eyindi ronzera kuti pavano enda ku zvibhedhleya vanosvika vo hloyiwa ngazi yavo nge muchini hazii muchini wona iwowo uno hloya kuti ropa re muntu riri kurumba sei mu mwiri mwake.

Mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana mwaizviziya ere kuti umweni mudziyo inoshandiswa ngevantu vakamirira dhokoteya kuti auye kovahloya.

Ngekuti mukati mwezvibhedhleya tinosisa kunge teidetsereka mukuwo dzeshe, mukati mwona umwomwo mune zvidziyo zvinotidetsera kuti tihloiwe ngazi yedu kana kuti hosha dziri patiri.

Vantu tinosisa kuenda kuzvibhedhleya kohloiwa ngazi, pona apo patingafungira kuti tadai tabatwa ngehosha, ngekuti kuzvibhedhleya kune zvidziyo zvinotidetseredza kuti tinyase kuvhenekwa yaampho.

Igwinyiso, tikapinda mukati mwezvibhehleya nemuntu une denda rakabaakura yaamho, unotopuwa pekuwata mukati mwezvibhehleya kubudikidza ngemudziyo inenge irimo mwona imwomwo.

Pane munhu waindironzera maringe ngezvemidziyo inoshandiswa muzvibhedhlera. Wakandibhuira kuti muzvibhedhlera kana uchida kuhloyiwa ngazi vanoshandisa midziyo yakasiyana siyana.

Nyamashi Inouyu tinoona kuti mukati mezvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana ine mishando yakasiyana siyana sekuvheneka ngazi sekuongorora ngazi yemuntu kuti irikurumba zvakadini.

Mitombo yanyamashi yakabaasiyana ngemitombo yekudhaya ngekuti mutombo yanyamashi inochengetwa panotonhorera mukati mwezvibhedhleya kubudikidza ngezvidziyo zviri muchibhedhleya.

Mwaiziya ere kuti mukati mwezvibhedhleya mune movha, movha idzi dzinoshanda kutakura vantu vaya vanenge vane hosha yakurisa kuti vaendeswa kune chimweni chipatara kohinwa ikweyo.

Mukati mwezvibhedhleya tinoringira kuti mune midziyo yakasiyana-siyana. Midziyo imweni hatikoni kuidudzira ngemazina ayo, asi madhokodheya vanoziya mishando yayo, uye zvayakakoshera nyamashi unowu.

Mukati mwezvibhedhleya tinoningira kuti, mune midziyo yakasiyana-siyana, iyo inoshandiswa kuhloya, hosha kuti, muntu ungadai eirwara ngehosha yakadini, uye yaane mazuwa manganai iri paari.

Tikaguma mukati mezvibhedhleya tinoringira toona kuti mukati mwoumwomwo mune midziyo yakasiyana siyana inosisa kushandiswa ngemadhokodheya kuti mishando yawo iite nyore pakuita uye vadetsereke.

Hiiih akhithi woyee mwaizviziya ere kuti muzvibhedhleya mwona imwomwo mwatinoenda mune midziyo yakasiyana siyana. Midziyo iyi inoshanda mishando yakasiyana siyana mukati mwechibhedhleya mwona imwomwo.

Mukati mwezvibhedhleya tinoringira kuti mune zvidziyo zvakasiyana siyana izvo zvinoshandiswa ngemadhokodheya kuvheneka ngazi uye kuhloya kuti chingaa chiini chaite kuti muntu aite denda.

Mukati mwezvibhedheya nyamashi unowu, tinoringira toona kuti, vanhu vanoshandemo, vanoshandisa zvidziyo zvakasiyana-siyana. Zvimweni zvidziyo zvinoitawo kuti vadziirire ona pachawo kuhosha dzatinenge tiinadzo.

Igwinyiso remene mene mukati mwezvibhendleya mune midziyo irimo. Midziyo iyi imweni inoshanda kuchengetedza mitombo kuti irambe yeigara panotonhorera kuti irambe yeishanda.

Igwinyiso remene mene tikaringira nyamashi unowu tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana midziyo iyi inosisa kushandiswa kuhloya vanthu kuti vane zvirwere zviri.

Tikaguma mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti mune mudziyo yakasiyana siyana iyo inoshandiswa nemadhokodheya kuti basa ravo riite nyore mudziyo yacho inosise kugara muzvibhedhlera.

Mukati mwezvibhedheya tinoona kuti mune zvidziyo zvakasiyana-siyana ,izvo zvinoshandiswa nemadhokodheya kuti basa ravo riite nyore pavanoriita ,mukati mwezvibhedhleya.

Nyamashi unowu ndaguma mukati mezvibhedhlera ndochoona mudziyo unoshandiswa kuchengetera mutombo mudziyo uyu wai tonhorera kwai zvinoita kuti mitombo iyi irambe yeishanda.

Mitombo yanyamashi tinoningira kuti mitombo iyi inobashanda yambo inodetsera pona apo patinenge tawirwa nehosha dzakati kuti uye inosisa kuchengetedza muntu.

Zvemene mene tikatasira mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune mitombo yakasiyana-siyana. Mitombo iyi inosisa kutidetsera pona apo patinozwa nyama dzedu dzeipanda topuwa totomwa.

Mitombo yenyamashi yasiyana nemitombo yekudhaya ngekuti mitombo yanyamashi inobarapa mshuna muntu zvaanenge eizwa kana eizwe soro rake kupanda inobahina zvemene mene

Mitombo yanyamashi yabaasiyana ngemitombo yakudhaya ngekuti mitombo yanyamashi tinoona kuti vanthu vazhinji vanokona kuishandisa kubudikidza nekubhuirwa kwavanenge vaita nadhogodheya.

Mitombo yanyamashi tinosisa kuyiwona kuzvibhedhleya ,patinoyipuwa ngemadhokodheya, asi ngekuti muzvibhedhleya inopota yeitamika, tinosisa kuzoyitsvakahe kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Maizviziya ere kuti mutombo wanyamashi, adzisi dzeshe dzinongomwiwa. Kune mitombo dzinodzodzwa kana kuti muntu akatsva panodzodzwa pona panenge akatsva.

Nyamshi unou tinoningira kuti mitombo yaayo inoshandiswa ngevantu vakasiyana-siyana mutombo iyi kune yakagadzirirwa varumbwana kuti vanomwa sei uye kwemazuwa manganai.

Nyamashi unoyu tinoringira kuti kwaane mitombo. Mitombo iyi, inosise kudetsera avonavo vanodai vanehosha dzakasiyana-siyana, uye mitombo iyi, imweni inomwiwa nemvura, imweni inoita zvekudzodzwa.

Igwinyiso remene-mene, mukati mwezvibhedhlera tikagumepo tine hosha ingadai yatishungurudza tinoona kuti madhogodheya vanotipe mutombo iyo yatinosise kumwa semabhuire evanenge vakaita.

Tikaringira mukati mwezvibhedhleya nyamashi unouwu tinoona kuti mune mitombo iyi inosisa kuhina hosha dzakasiyanasiyana uye inosisa kugara panotontorera nguwa dzeshe.

Mitombo yanyamashi tinobaitora zvakasiyna-siyana ngendaa yekuti inosiyana vamweni vanoita zvekudzodza, vamweni vanoita zvekubairwa, vamweni vanoita zvekumwa nemvura asi zvechirapa hosha.

Mitombo yanyamashi tinosisa kuiona kuzvibhedhlera asi tikaitama kuzvibhedhlera pona apapo tinosisa kuitsvaka kuzvitoro zvinotengesa mitombo mukati mwenharaunda yedu.

Maizviziva here kuti mutombo unoshanda nemhando dzakasiyana siyana. Kune mitombo inoita zvekubairwa kwoita mitombo inoita zvekudzodzwa koita mitombo inomwiwa ngemvura.

Igwinyiso remene mene mitombo yenyamashi ibari mitombo yakanaka yaamho mitombo iyi inotidetsera aponapo patingadai tawirwa ngehosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramo yedu

Igwinyiso remenemene mitombo yekudhaya inoba yashanda zvakasiyana nemitombo yanyamashi ngekuti mitombo yanyamashi inohina pona panenge peipanda mukati mwemutumbi wemuntu.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi inoshanda zvakasiyana siyana kune mitombo inotorwa zvekudzodzwa imweni mitombo vantu vanoita zvekumwa imweni vanoita zvekubairwa.

Tika ningira mukati mezvi bhedhleya maka tame mitombo vano sisa kuti nyorera gwaro rekuti tiiende kuzvi toro zvino tengesa mitombo tino tsvaka mitombo kona ikweyo toto puwa mitombo .

Mitombo yanyamashi yabaasiyana nemitombo yekudhaya ngekuti mitombo yanyamashi muntu unotobaayimwa ponapo paanenge azwa dzoro rakwe reipanda yotonyaradza kupanda kwedzoro rachona.

Maizviziya here kuti mukati mezvibhedhlera tinowona kuti munemitombo yakasiyana siyana iyo inosise kudetsera vantu vanodayi vane hosha dzakasiyana siyana.

Nyamashi unowu muntu akamuka, ane hosha inopanda mumwiri mwake, unosisa kuenda kuzvibhedhleya. Kwona ikweyo unopuwa mutombo waanopuwa, kuti akwanise kuushandisa.

Murumbwana wangu wakakuwara murenje wake tochooenda naye kuchibhedhlera. Takagumeyo tochopuwa mutombo uwo waitaidzodza katatu pazuwa kusvika atopora.

Igwinyiso re mene mene ndaguma ku chibhedhleya ndine besha ndabva ndapuwa mutombo wanda puwa kona ikweyo mutombo uyu ndewa nyamashi ii unobai hina zve mene mene besha ratopera.

Taiziya ere kuti mitombo yanyamashi imweni yacho inobagadzirwa muzvibhedhleya kubudikidza ngevantu vanoziya ngezvemitombo yakona vopedza vototipa mitombo yohinwa

Karetu karetu vantu vai hamba mimango mu kurutu kutsvake mitombo mu magasa asi nyamashi unowu nyika yabai naka yambo ngekuti mitombo yaku oneka mu zvibhedhlera mitombo ya nyamashi.

Mitombo yenyamashi yakabanaka yaambo. Mwaizviziya ere kuti mitombo iyi inosisa kugara panotondorera nguva dzeshe kuti irambe yeihina hosha yeinenge yeihina?

Mitombo yanyamashi yabasiyana nemitombo yekudhaya mitombo yanyamashi inosise kugara panotonhorera nguva dzeshe kuti irambe yeihina hosha dzatingadai tadzipiirwa mitombo idzodzo kuti dzipera .

Mitombo yenyamashi yakabanaka yaambo ngekuti mitombo iyi inosisa kuhina hosha dzakasiyana-siyana mukati mwendaramo yemuntu. Mitombo iyi inosisasehe kugara panotondorera.

Igwinyiso mitombo yanyamashi inosisa kuhina hosha dzakasiyana-siyana nekuti mitombo yakabanaka kugadzirwa zvemene-mene pasina kana kufungidzira.

Tikaningira nyamashi unou mukati mezvibhehlera tinoona kuti midziyo inoshandiswemo yakasiyana siyana uye mune mitombo mitombo mizhinji inochengetwa muzvidziyo zvona izvozvo

Mitongo yanyamashi inosisa kuhina hosha dzakasiyana-siyana mukati mwemutumbi wemuntu ngeiyi ndaa inosisahe kugara panotontorera kuti irambe yeishanda.

Muntu ukapuwe mutombo unosisa kuteedza zvaunenge wapangwa nadhokodheya. Vantu havasizi kushandise mitombo zvisizvo ngekuti imweni mitombo inozopedzisira yazvinodhaka.

Nyamashi unou tinoona kuti munthu ukawirwa ngehosha paunoenda kuchibhedhleya vanokupa mutombo mutombo uyu unosisa kumutora zvakanaka usashandisa mutombo wona uwowo zvisizvo kuti udetsereke.

Nyamashi unowu tinoningira kuti mukati mwezvibhedhleya munthu akazwa hosha yaangadai azwa unosisa kupuwa mutombo, mitombo iyi inobve muzvibhedhleya uye inosisa kuramba yeigara panotontorera.

Mukati me zvibhedhleya mune mutombo yaka siyana siyana iyo ino sisa ku detsera vantu ponapo pavanenge vazwa hosha dzaka siyana siyana mitombo iyi inobai shanda yambo.

Igwinyiso remene mene tinoziya kuti mukati mwezvibhedhlera tinosise kupuwe mitombo. Mitombo iyi inosise kutibetsera pona apo patingadayi tawirwa ngehosha.

Nyamashi unowu ndaringira vantu vaiya vasina utano wendxoko vaibairwa mutombo yavaibairwa kuti vasaramba veitangatei vanopenga.

Tikaringira nyamashi unou mukati mwezvibhehlera tinoona kuti vantu vazhinji vanoenda kodetserwa nekupuva mutombo kana kuhloyiva kuti ngazi yavo ingadai ine hosha here.

Mukati mwendaramo dzemuntu muntu unosisa kuita shamwari nechibhedhlera kuti akwanise kuhinwa hosha dzingadai dzeimunesa pamutumbi wake.

Ngendaa yekuti vanthu vanorwara ngehosha dzakasiyana siyana vanosisao kupuwa mutombo unoenderana ngekuti varwara zvakadini mukati mwendaramo yavo.

Igwinyiso yemene mene ,varumbwana vanositsa kudzivirirwa mukati mezvirwere zvinongadai zvaivabata .Ngeiyi ndaa vanositsa kuramba vaiendwa navo kuzvibhedhleya kuti vagare vari vatano mundaramo yavo.

Igwinyiso remene-mene ,varumbwana vanosisa kuramba veyiyendwa navo kuzvibhedhleya kohloyiwa maringe ngezveutano hwavo, uye vapuwe mitombo unovadzivirira kuhosha dzakasiyana -siyana.

Igwinyiso remene-mene, varumbwana vanosisa kunge veihloiwa mukuwo ngemukuwo ngekuti vanobatwa ngezvirwere zvakasiyana-siyana .Ngeiyi ndaa ,vanosisa kuchengetedzwa kubva kuhosha dzakasiyana-siyana dzona idzodzo.

Hutano hwevarumbwana hwakambakosha maningi varumbwana vanosisa kuramba veipuwa mitombo dzimweni dzinodzivirira hosha dzakasiyana siyana dzinobata varumbwana vona avavo

Varumbwana vano sisa kuramba veyi hloyiwa ngazi yavo uye vano sisa kuramba veyi bairwa mitombo wekuti vasazo batwa nge hosha dzaka siyana siyana mukati mwe ndaramo yavo.

Varumbwana vantu vano sisa kuramba veyi dzivirirwa mu hosha dzaka siyana siyana ngeiyi ndaa vanosisa kupuwa mutombo uwo unoita kuti vasazongo batwa batwa nge hosha dzeshe dzeshe mu ndaramo mwawo.

Igwinyiso varumbwana vanosisa kuramba veivhenekwa ngazi yavo kubudikidza ngekuenda kuchibhedhleya uye vopiwe mutombo kana vakabatwa vaine hosha.

Zvimweni zviro zvinokomba kuti varumbwana vane hosha ibvudzi ravo ngeiyindaa tinosise kuramba teiendanavo kuzvibhehleya kuti varambe veipiwe mitombo inodzirire hosha.

Varumbwana vanosisa kuramba yeyihloyiwa ngazi yavo kuti ingadai isina hosha here uye vanosisa kupiwa mitombo dziya dzinoita kuti vasarwara ngehosha dzimweni dzino zovakurira.

Zvemene mene varumbwana vanosisa kunge veihloyiwa mukuwo ngemukuwo uye vanosise kupuwa mitombo dzinoita kuti vadzivirirwe kuhosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramo yavo.

Maizviziya here kuti muzvibhedhlera umu tinosise kudetserwa pona po patingadai tawirwa ngehosha uye muchibhehleya havaningiri kuti ndiyani vanodetsera muntu weshe arwara.

Akhiti woye maiziya here kuti kuzvibhedhleya kana ukakwara murenje wanokupe mudziyo wekuti ukwanise kuhambahe kana kuti wanokupe mutombo wekuti ukwanise kudetsereka pona paunenge wakakuvara.

Muntu nje unosisa kuzvingwarira kubudikidza ngekuchengetedza utano hwako kubudikidza ngekuramba weihloiwa ngazi Yako mukuwo ngemukuwo dzakasiyana kuti udetsereke.

Nyamashi unouyu tinoona kuti vantu vazhinji vanoenda kuzvibhedhlera ponapo pavanozwa mutumbi wawo weipanda izvi zvakabaanaka maningi ngekuti zvinobaatidetsera kuti tihinzwe mukuwo uripo .

Ngenda yekuti muntu ukabve kuchimbuzi unosisa kugeza nyara izvi zvinoita idetsere kurwisa hosha dzakasiyana-siyana dzinokonzerwa nehuchapa.

Igwinyiso remenemene muntu unosisa kudzingwarira kubva muutano hwako kubudikidza ngekuziya zviro zvinoita kuti usabatwa ngehosha sekushambe nyara woda kurya.

Gwinyiso remenemene tinoziva kuti munhu unosisa kudzingwarira munguwa dzake dzeshe dzaanogara panyika panapa kubudikidza ngekuramba akaloyiwa ngazi yake kuti ingadai isina hosha here inopona paari .

Tikaringira nyamashi uno uyu tinoona kuti mukati mwendaramo dzedu mune vantu vanoziya kudetsera vamweni maringe ngezveutano uye vantu ava vanosisawo kutifundisa .

Muntu njee unosisa kudzingwarira zvakanaka kunyanyanya hutano hwako ngekuti utano hwakakosha unosisa kuramba weivhenekwa ngazi yako mukuwo ngemukuwo kuitira kuti ihloyiwe kuti ungadai uine hosha iri .

Gwinyiso munthu unosisa kudzingwarira mukuwo weshe uye unosise kuziya kuti kune hosha dzinobata vanthu vakasiyana siyana. Ngeiyi ndaa muntu unosisa kuenda kuzvibhedhleya kunovhenekwa ngazi yako mukuwo ngemukuwo.

Kudhaya kwemene vanthu kwaiya kusina kuhloyiwa kubudikidza ngezvidziyo zvemuzvibhedhleya asi nyamashi zvaayo tinokurudzira vanthu kuti varambe veienda kuzvibhedhleya kohloyiwa.

Zvemene-mene. muntu unosisa kuramba eihloiwa ngazi yake, mukuwo ngemukuwo kuti aonekwe kuti ungadai ane hosha yakadini ,inopona kwaari, adetsereke mukuwo uchiripo.

Muntu njee unosisa kudzingwarira maringe ngezveutano ngekuti utano chiro chakakosha maningi mundaramo mwako. Utano hunosisa kunge hweivhenekwa mukuwo ngemukuwo kuitira kuti ukwanise kurwise hosha.

Muntu unosisa kudzingwarira mukuwo dzeshe zvinoita kuti udetsereke ponapo peunorwara ngekuti unenge weihloiwa ngazi yako mukuwo ngemukuwo weiziya hosha ingadai yeirarama pauri.

Igwinyiso, nyamashi unowu tinoringira ,kuti vanhu vazhinji , vanoramba veienda kuzvibhedhleya kunohloiwa ngazi yavo. Izvi zvakanaka maningi nekuti vanodetsereka, kuziya hosha ingadai irarama pavari.

Ngekuti muntu auoni hosha ngemadziso muntu tinosisa kuramba teihloiwa mukuwo ngemukuwo ngazi yedu kuti tioneke kuti tingadai tisina hosha ere inopona patiri kuzvibhedhleya.

Zvemene mene mukati mwendaramo dzevantu, vantu vanosise kuramba veihloyiwa mukuwo nemukuwo ngazi yawo kuti vaoneke kuti vangadai vasina hosha ere ingadai yeivamomotera.

Nyamashi unowu tinoringira kuti muntu unosisa kudzingwarira kubva muhosha dzakasiyana siyana uye muntu unosisa kuramba eienda kuzvibhedhleya kodetsereka ponapo paanenge azwa hosha.

Inin muntu njee ndinosise kushamba muwiri wangu nguva dzeshe izvi zvinoita kuti ndisabatwa nehosha dzakasiyana siyana uye ndisanhuwira wamweni munharaunda.

Igwinyiso remene-mene, tikaningira muntu wemene-mene unosisa kudzingwarira panezviro izvi, hosha dzepabonde, hosha dzekusashambe nyara washandise chimbuzi.

Mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo, tinoringira kuti mwona imwomwo mune vantu vanoziya, maningi ngezvemutombo, uye vanosisa kubaatidetsera pona apo patinowirwa ngehosha.

Tikaguma mukati mwemataundi tinoona zvitoro zvinotengesa mitombo zvitoro izvi zvinoti munthu unosisa kuuya ngetsamba yaanenge akanyorerwa nadokodheya kuti zvizomudetsera.

Maizviziya ere kuti muzvitoro zvinotengeswa mitombo munoda muntu unouya negwaro rakanyorwa nadhokodheya kana kuti ranyorwa kuchibhedhleya kuti vazokutengesere mitombo yaunenge weida .

Vantu vanotsvake mitombo vakayitama mukati mwezvibhedhleya, vanoenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo kuti vandodetsereka ponapo pavangadayi varwara.

Mukati mwezvitoro zvinotengese mutombo, mune vantu vanoshandemo vanosisa kuti detsera pona apo patinenge teyida mutombo uye vanosisa kutibhuyira kuti mutombo wona uwowo unomwiwa sei.

Mukati mwezvibhedhleya mukatamike mutombo, muntu unonyorerwa gwaro raanonyorerwa kuti ayinde kotsvake mutombo wakona mukati mwezvitoro zvinotengesa mitombo.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo tinoringira toona kuti mune vantu vanoshandemo vanoziya ngezvamo maningi uye vantu ava vanosisa kutibetsera nokutibhoera kuti mutombo wakona tinoitora sei.

Zvemene-mene zvitoro zvinotengeswe mitombo zvibaari zvitoro zvakabaatikoshera yaambo mukati mwentaraunda ngekuti zvinotidetsera ponapo patinoshaya mukati mwezvibhehleya, ikweyo tinozviona.

Igwinyiso remene mene mukati mwezvitoro zvinotengeswa mitombo tinoona kuti mune vantu vanobaziya ngezvemitombo yakona. Vantu ava vanosisa kutibetsera pona apo patinenge teida mitombo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakawanda maningi mukati mwenharaunda dzatingadai teigara uye zvitoro izvi zvinosise kuramba zveitibetsera pona apo patinenge tazwa hosha dzakasiyanasiyana.

Muzvitoro zvinotengese mitombo , maizviziya here kuti antu anoshandemo anonge akafunda kuti vazokona kutitengesere mitombo chaiyo chaiyo yatinenge takanyorerwa nadhokodheya .

Igwinyiso remene mene mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mukatamika mitombo tinonyorerwa mitombo iende kuzvitoro zvinotengesa mitombo kuti tione kudetsereka.

Iginyiso mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo munodiva vantu vanoziya maningi ngezvemutombo. Ngekuti muntu usingazii ngezvazvo ungapedza kuuraya vantu eivapa mutombo isiyo.

Mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo tinoringira kuti mune vantu vanobaziya ngezvazvo vantu ava vanotifundisahe kuti mutombo wakona tinosisa kumutora zvakaita sei uye ngemukuwo wakareba sei.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvakabanaka maningi ngekuti zvinoita kuti vamweni vantu vakafundira ngezvemutombo vaonewo mushando wekuzoshandiramwo veidetsera vantu vanenge veida mutombo mukuwo wachona uwowo.

Mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo tinoringire kuti mune vanthu vanoshandemwo vanoziya maringe ngezve mitombo yakhona iyoyo kuti inoshandei uye inosisa kushandiswa kwemazuwa manganai.

Igwinyiso remene-mene mukati mwezvitoro zvinotengesa mitombo zvinosisa kubvunza vantu marine nestamba ino nyorwa ndiadhokodheya kuti vzvizo kwanise kukutengesera mitombo dzakona.

Mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo tinosisa kuenda negwaro ratinenge takanyorerwa ngemadhokodheya kuti tikwanise kudetserwa uye vanosisa kutibhuira kuti mutombo wakona tinoumwa sei.

Mukati mezvibhedhlera mune antu anotohamba veifundisawo vamweni maringe nezvehutano kuti hutano unodzivirirwa sei kubva kuhosha izvi zvakanaka maningi nekuti vanhu vanogara vane chenjedzo.

Mukati mwentaraunda mwatingadai teidara teshe tinosisa kuramba teifundiswa maringe ngezve mitombo, uye maringe ngezvehosha dzakasiyana-siyana kuti tingadzirwisa sei.

Ndakapinda muthaundi rimweni mukuwo wakapera apo, ndochoona vantu vamweni vaiya vakapfeka hembe dzakafanana. Vaifundisa vantu maringe ngezveutano, vakabata zvikwangwari kuti tingarwisa sei hosha dzakasiyana-siyana.

Tikaguma mukati mwezvibhedhlera tinoringira kuti mune zvikwangwari zvenenge zvakanyorwa maringe ngezveutano, zvikwangwari izvi zvinoite kuti vantu vaziye maringe ngezveutano uye hosha.

Hosha ikakurumbira sehosha iyani yebesha yakambouraya vantu, vantu vanosisa kufundiswa maringe ngekuzvichengetedza pahosha yona iyoyo inenge yaita mukurumbira.

Igwinyiso remenemene mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti kune vanthu vanotumwa muntharaunda kuti vahambe veifundisa vanthu maringe ngezveutano kana hosha dzingadai dzeinesa.

Meya vanosisa kuti fundisa maringe ngezveutano pona apo patinenge tazwa kuti hosha yakurumbira kana kuti tigare tichiziva maringe ngezvinenge zveiitika.

Igwinyiso remene mene mundau mukaita hosha yanesa maningi vekuzvibhehleya vanotidetsera kubudiķidza ngekuti fundisa kuti hosha yona iyoyo inodzivirika sei.

Igwinyiso remene-mene, hosha ikaita mukurumbira mukati mwentaraunda, vantu vekuzvibhedhleya vanohamba vakabata zvikwangwari, veifundisa maringe ngezvehosha iyona, kuti inodziiriirwa sei.

Maizviziya ere kuti vekuzvibhedhleya pona apo pakunoita denda rinoita mukurumbira vanohamba veifundisa vanthu vakabata zvikwangwari veifundisa vanthu vakabata zvikwangwari veifundisa maringe ngezvedenda rakona iroro.

Igwinyiso remene-mene mukati mwendaraunda dzatinogara kukaita hosha yaita mukurumbira vekuzvibhedhlera vanohamba veyiti fundisa maringe ngezve kudzivirira hosha yona iyoyo.

Hosha ikaita mukurumbira mukati mwentaraunda dzinogara vantu, vekuzvibhedhleya vanohamba veifundisa maringe ngezvehosha yona iyoyo kuti inodzivirirwa sei uye ungaziya sei kuti waanayo.

Ndombi nemadzimai vanosise kufundiswa maringe nezvehutano hwawo kunyanyanya utano hunobata chibereko ngekuti hosha dzizhinji dzinovamomotera.

Mukati mechibereko chevadzimai, mune gomarara rinokwanisa kugaramo, nendaa iyi vantu ava vanosisa kuramba veivhenekwa chibereko chavo kuti chihloyiwe.

Ntombi kana kuti vadzimai vanosisa kuramba veivhenekwa ngazi yavo kuti ihloyiwe kuti ingadai isina hosha here ingapona pavari, uye chibereko chavo chinoramba cheyihloyiwa kuti chivhenekwewo hosha dzona idzodzo.

Nyamashi unowu tinoona kuti vantu vechidzimai vanosisa kuramba veihloiwa maringe nezvechibereko Chavo kuti vaonekwe kuti vangadai vasina ere hosha inopona pavari irapike mukuwo uripo.

Ngekuti ndombi dzinonyanya kubatwa negomarara rechibereko vanosisa kuramba veivhenekwa chibereko chavo mukuwo nemukuwo kuti vaoneke kt activation chabata here hosha iyonaiyoyo vahinwe nguva iripo .

Antu vechidzimai, kana kuti vana hurwani vanosisa kuramba veivhenekwa ngazi yavo mukuwo ngemukuwo kuitira kuti vaonekwe kuti vangadai vasina hosha ere inorarama pachibereko chavo.

Vantu vechidzimai kana kuti vanahurwani, vanosisa kuramba veivhenekwa chibereko chavo, kuti chionekwe kuti chingadai chisina hosha here ,ingadai yeipona pavari.

Utano hwechibereko kuvantu hwechidzimai hwakakosha maningi nekuti ndihwo hunobhuya kuti hayi muntu ungakwanise kuite mwana ere uye chibereko chakwe chingadai chisina hosha here.

Utano hwedhombi kana vakadzi hwakabakosha yaamho ngekuti vanosise kuramba veivhenekwa chibereko chavo kuti vaonekwe kuti vangadai vasina ere gomarara rechibereko.

Igwinyiso remene mene, ndombi nevadzimai vanosisa kuramba veivhenekwa ngazi yavo kuitira kuti vaonekwe kuti vangadai here vasina hosha, uye chibereko chavo chinosisa kuramba chakavhenekwa mukuwo ngemukuwo.

Vantu vechidzimai kana kuti ndombi vanosisa kuramba veihloiwa chibereko chawo ngekuoneka kuti chingadai chisina hosha ere ngeiyi nda ndizvo zvinozoita vazokona kubereka mangwani.

Igwinyiso vantu vechidzimai kana kuti ntombi vanosisa kuramba veifundiswa maringe ngezveutano hwavo ngekuti utano chibari chiro chakabakosha maningi kwavari.

Igwinyiso remene mene mukati mwemitumbi dzemadzimai munobatwa ngehosha dzakasiyana siyana. Ngeii ndaa vanosisa kurambe veivhenekwa zvibereko kana mazamo avo kuti zvionekwe kuti avana hosha ere.

Ngekuti mazuwa anaya kwaane gomarara rechibereko ndombi dzinosisa kuramba dzeivhenekwa chibereko chadzo mukuwo ngemukuwo kuti dzidetsereke ponapo padzinenge dzazwa kupanda.

Vantu vechidzimai vanosisa kuramba veihloyiwa chibereko chavo kuti chisazobatwa ngehosha ngekuti chikabatwa ngehosha vanozokone kuzochibviswa chibereko chona ichocho.

Tikaringira nyamushi unou tinoona kuti vanthu vayani vanorumba vakakuvara vanoenda kuzvibhedhleya vonopihwe mutombo, vapuwa mutombo kuti vahimwe pavanenge vakakuvara.

Ndaramo yatinorarame nyamashi tinosisa kuramba teijaha kana kuti teirumba kuti nyama dzedu dzigare dzakagwinya izvi zvinota kuti patinorumba tisazokuwara kana tikakuwara tinosisa kuenda kuchibhehlera tipuwe mutombo .

Mitombo dzinoshanda zviro zvakasiyana siyana kune mitombo inoshandiswa mukati mezvibhehleya kupavantu avo vanoita zvekurumba kuti vakwanise kuona simbapona pavanenge vafenda

Muntu ukakuwara pona apo paunenge uchijaha unosisa kuenda kuzvibhedhlera wondopuwa mutombo mutombo wakona unohina zvemene kana ukatedzera mabhuirwe waitwa kuti utore.

Kune mitombo iyo inopa muntu simba kana apera simba sevantu vayani vanoita zvekujaha, vanosisa kudetsereka kubudikidza ngemitombo dzakadaro.

Nerimweni gore ndakarumba apa ndaiya ndisisina kujaira kurumba ndakazwe marenje angu opanda zvisingaite. Asi ndakapuve mutombo ndobva ndatozwa kuti nyama dzangu hadzichapandi.

Nyamashi unouyu tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya mune mitombo inohina hosha dzakasiyana-siyana, uye inosisa kutibetsera apo naapo patinenge takuvara.

Muntu ukakuwara marenje kana kuti maoko ako ako unosisa kuenda kuzvibhedhleya kunohinwa . Ponapo vanokushandisire mutombo, vokushandisirahe zvidziyo zvekuti vavheneke kuti pakuwara ngepari.

Mitombo yanyamashi inoshanda zviro zvakasiyana-siyana. Inoshandahe kuhina hosha dzakasiyana-siyana , mukati mwendaramo dzemuntu, pona paanenge akuwara.

Tikaringira mukati mwemutumbi wedu kana muntu usina kujaira kurumba hayi paunozorumba unozwa nyama dzako dzeipanda zvemene mene. Apa unosise kupuwa mutombo unonyaradza marwadzo ona awawo.

Igwinyiso remene mene mukati mwezvhi bhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana. Ndakaendeyo namai angu kwona ikweyo vakahloyiwa ngazi yavo veishandisirwa mudziyo umweni waishandiswa nadhokodheya.

Igwinyiso remene mene, tikapinda mukati mwezvibhedhleya tinoringira kuti mune midziyo iyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuti vakwanise kuite mishando yavo yavanenge vechida kuita.

Tikaringira nyamashi unowu, tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya, mune michhini, dzinoshanda dzakasiyana-siyana, dzinodetsera madhokodheya kuti mishando yavo iite nyore, pona pevanoishandisa.

Igwinyiso remene-mene, mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti ,mune mudziyo yakasiyana-siyana, iyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuti vatihloye, ngazi kana mutumbi wedu.

Mukati mwezvibhehleya tinoringira kuti mune midziyo yakasiyana-siyana. Midziyo iyi inosisa kudetsera madhogodheya kana vanoshanda muzvibhedhleya kuti mishando yavo iite nyore.

Tikaringira mukati mezvibhedhleya nyamashe uno uwu, tinowona kuti munemidziyo yakasiyana siyana. Imweni midziyo, inotibuyira kuti muntu ropa rake rinohamba seyi mukati memutumbi wake.

Mukati mwezvibhehleya mune midziyo yakasiyanasiyana mwaizviziya ere kuti muntu unokone kutoongororwa ngazi yako kubudikidza ngemidziyo yona iyoyo yatioona muzvibhehlera.

Nyamashi unowu tino ona kuti mukati mwe zvibhedhleya mwane muchini dzirimo dzino shandiswa nge madhokodheya kuita mishando yaka siyana siyana muchini iyi ino vheneka ngazi kana kuratidza muntu kuti ungadai ane hosha iri.

Mitombo yekudhaya yainyanya kuzikanwa ngevasharuka vekare. Nyamashi unowu vantu vanoziya nezvemitombo iyi vavashoma, ngeiyi ndaa vantu vanosise kuramba veifundiswa nezvemitombo yakhona.

Mai zviziya ere kuti kudhaya antu asai enda kuzvi bhedhleya vaizvi nasirira mitombo yavo kubva ku mbiti dzaka siyana siyana uye mitombo iyi yaishandiswa kuto hina hosha.

Igwinyiso re mene mene mukati mwe zvibhedhleya amuna mitombo yekudhaya mitombo yekudhaya vantu vaitoi tsvaka mu magwasha vantu vane ruzivo nezvayo dzivo vaienda kunoi tsvaka mutombo yakona.

Maizviziya ere kuti mitombo yekudhaya ndiyo yaakugadzira mitombo yanyamashi ngekuti vanthu vanonasira mitombo yanyamashi vanongoionao kumbiti dzimweni dzaigadzira mitombo yekudhaya.

Mitombo yekudhaya pana amweni sekuru vanoishandisa mumuganga wandinogara vano tsvake mashakani embuti kana muntu ukazwe besha vokupa womwa nemvura wotozvimwa

Waizviziva here shamwari yangu kuti karetu vantu vaishandisa mitombo yokutsvaka mumagwasha mitombo iyi yaisanganisira mbiti dzakasiyana siyana imweni yaitorwa mashakani imwnei yaitorwa midzi yacho.

Mitombo yekudhaya yaiya yeishandiswa ngevasharukwa vaiziya ngezvayo. Vazhinji vakhona vaihamba mimango mikurutu, kuende kootsvake mitombo iyi, mundau dzakasiyana-siyana.

Mitombo yemumagwasha yaihina hosha dzakasiyana-siyana. Asi imweni mitombo yaida vantu vanoba ziya nezveyo ngekuti usingazii ngezvayo yaiuraya vantu.

Mitombo yekudhaya mimweni yacho yaikumwe mushakani , mashakani oiswe mumvura kwrmukuwo yakasiyana siyana uye muntu ozomwa kana papera kana mazuwa matatu uri mumvura .

Mitombo yekudhaya yaishandiswa ngevasharukwa vemene kwetiri. Vantu ava vaisisa kutidetsera, kufundisahemaringe ngezvemitombo iyi kuti tirambe teiziya ngezvayo.

Ndikakarakadza gore randakarwara maningi ngemundani ndiri kanyi ndakapiwe mitombo uwo waiya uri paberere pembuzi ndikapiwa ndochotomwa iiih mapando angu akabva atonyarara pona apapo.

Mitombo yekudhaya imweni yakhona yaiita zvekunyikwa mumvura kuti muntu azomwa ponapo painenge yanyikwa mumvura kwenguva yaanenge akatarisira muntu.

Mitombo yekudhaya ndiyo yakugadzirahe mitombo yatinoona yanyamashi ngekuti vantu vakazonasirisa kuti zvive pajekerere asi mitombo idzi dzinoshanda kuhina hosha.

Mitombo yekudhaya inobetsera kakurutu kuvantu vaiishandisa. Nyamashi unouyu tinoringira kuti vantu vachirikuziya ngezvemitombo iyi, vavashomani vanoiziya vanosisa kufundisavo vamweni.

Mitombo yekudhaya yaiya yakanaka maningi ngekuti yaihina vantu hosha pona pasina mutuso uye yaiya isina zvimwe zvainokonzera pakati penyama dzemuntu.

Karetu kwemene vantu vaikacha-kacha mashakani kuti vagadzire mitombo, ngeiyi ndaa vanenge veida kuhina hosha dzakasiyana siyana ingadai ine muntu.

Mitombo yekudhaya yaitsvakwa mumagwasha ngevantu vaiziya nezvayo. Izvi zvaitidetsera pona apo patinenge tawirwa ngehosha, taitopuwe mitombo wakona tomwa.

Mitombo yekudhaya yaiya mitombo yakanaka ngekuti yaibahina dambudziko rinenge rine muntu uye yaiva isina chimweni chainokonzera pamutumbi wemuntu.

igwinyiso remene-mene vantu vekudhaya vaishandisa mitombo dzakasiyana-siyana idzo dzaikwanisa kuti hosha dzihiniwe. Mitombo iyi yaisanganisira mashakani embuti dzakasiyana siyana.

Mitombo yekudhaya yaishandiswa nevasharukwa hino nyamashi unowu vantu vachiri kuziva nezvayo vava vashomani maningi vantu vasharukwa vanosisa kuti fundisa maringe ngezvemitombo yakona.

Nyamashi unoyu tinoringira kuti mukati mwezvibhedhlera hamusisina mitombo yekudhaya, ngekuti mitombo yekudhaya yaishandiswa nevantu vekudhayawo uye yaisaiswa muzvibhedhlera.

Sekuru angu aiva nezino raipanda hino vakatore kambuti kakukatwa vakatwa vochokaisa mumvura kwakutomwa mvura yona iyoyo veiti varikuhina zino rikatohinwa.

Sekuru angu anoti muntu akazwa kuti ane hosha vanokukachira-kachira mutombo mukati mwedura vokuisira mvura womwa kuti uhinwe hosha ingadai iripauri.

Mitombo yekudhaya, vantu vayitohamba mimango mikurutu, kuti vayende kotsvaka mitombo iyi, ngeiyi ndaa vantu vayikona kana kuyenda mumagwasha vouya nemitombo yakona kumhatso.

Mitombo yekudhaya yaishandiswa ngevasharukwa vevantu. Vantu ava vaitohamba mimango mikuru kuenda kootsvaka mitombo yakona. Mitombo iyi mizhinji yacho yaiya mashakani kana kuti mbidzi.

Tikaringira kudhaya kwemene, vasharukwa vaishandisa midzi, kana makwati, kana mashakani embuti kuti vagadzire mitombo, iyo yevaishandisa kuhina hosha.

Tikaringira karetu-karetu kwaigara vasharukwa vevantu. Vasharukwa ava vazhinji vakhona vaisaenda kuzvibhedhleya koodetsereka, asi vaienda mugwasha vototsvake mutombo yavaizvihina ndiyo.

Tikaringira muntharaunda mwatinogara nyamashi tinoona kuti vasharuka vazhinji havaendi kuzvibhedhleya ngokuti vanoshandisa mitombo yekudhaya iyo yavakajaira.

Igwinyiso remene vasharukwa vaantu vaisaenda kuzvibhedhlera, kubudikidza ngekuti vaiiende kootsvake mitombo vari vemene mukati memagwasha votozvihina vemene.

Maizviziva here kuti kudhaya mitombo yaishandiswa kuhina hosha yaibve pambuti inweni mitombo vayite yekukume mashakani imweni vayikaya kana makwati embuti.

Mitombo ye kudhaya yai shandiswa nge vasharuka vemene vaitsvake mitombo iyi mukati mwe magwasha pedzepo vouya nayo votopa vantu kuti vahinwe hosha.

Muntaraunda mwatinogara vantu vasharukwa vanosisawo kutifundisa maringe ngezveutano ngekuti mitombo mizhinji yavaishandisa karetu kwemene vantu yanyamashi atichaiziyi.

Igwinyiso remene mene mitombo yekudhaya yaibatoshanda yambo yaishandiswa ngevasharuka vevantu kihina hosha dzakasiyana siyana dzingadai dzeivamomotera mukati mwendaramo dzavo.

Inini nemudzimai wangu taishandisa mitombo yekudhaya. Mitombo iyi yaibaatidetsera yaambo. Kunyanya-nyanya pataibatwa ngegotsorwa, taiisa mashakani mumvura totomwa.

Kareto komene kwaiva nemitombo yainzi gavakava raiya richisimwa paberere pembudzi, mutombo uyu waihina kana ukaita ronda pakati pemarenje ako kana nyara dzako.

Iih akiti woye vantu vekudhaya vaibashanja vaibagadzira mitombo kubva kumbiti kukuma mashakani Kana kuti makwati emuti kwakutogadzira mitombo inohina hosha.

Zvemene-mene mitombo yekudhaya vazhinji yedu vanyamashi hatichazii ngezvayo. Neiyi ndaa tinofana kuramba teifundiswa maringe ngezvemutombo vakona kuti tibetsereke.

Igwinyiso remene-mene, mukati mwendaramo dzevantu vekudhaya, vaisaziya chiro chaizi chibhedhleya kubudikidza ngekuziye mitombo yavaitsvaka mumakwasha.

Igwinyiso remene mene tinoningirsa kuti mukati mentaraunda medu muchiri nevantu vachiri kuziya ngezvemitombo yekudhaya, mitombo iyi yaibaashanda yaambo kunyaradza panopanda kana kuti marwadzo mukati memutumbi wemuntu.

Mitombonyekudhaya yaibetsera ,sekuru angu akambozwe zino rawo reipanda ocho twatwa kamweni kambuti ochoise pazino vakatohinwa paipandapo pa zino.

Mitombo yekudhaya yaishandiswa ngevantu vasharukwa emene. Imweni mitombo taitoiona pa berere pembatso dzavo kuitira kuti vasazo hamba mimango mikurutu vechimutsvaka.

Igwinyiso remenemene kudhaya kwemene vantu vobashandise mitombo iyo yavanenge vatsvaka mumagwasha kana kuti kumambiti kana mashakani votoisa mumvura votomwa semutombo.

Igwinyiso re mene mene tino sisa kuramba tei tore mutombo yeku dhaya ngekuti yaiya isina chi pomberwa chiri pairi uye yai bai hina hosha muntu ya unenge weizwa.

Mitombo yekudhaya yaishanda zvakanyanya maningi uye mitombo iyi vantu vaihamba mimango mukurutu veitsvake mitombo yakhona kuti vakwanise kudetsereka.

Tikaringira mitombo iriyo nyamashi yabaasiyana ngemitombo yekudhaya. Vantu yekudhaya vaizvitsvakire mitombo dzavo mukati memagwasha votodzihina hosha kubudikidza ngemutombo dzakona.

Nyamashi unou tinoona kuti mitombo mizhinji yasina ngemutombo yekudhaya ngekuti kudhaya vantu vaitsvake mitombo mukati memagwasha veishandise mbuti kuhine hosha.

Mitombo yekudhaya yaidetsera ponapo muntu paaizwa hosha. Ngekuti mitombo iyi mizhinji yakona vanhu vaiiona pasina mutuso wavanenge vadusa kuti vahinwe.

Dzakadini kunaka pona apo pataiona mitombo pasina muthuso, kungotsvaka mitombo mugwasha, wotohina hosha ingadai yeirarama mauri, kuburikidza ngeruzivo rwako chete.

Ndakamboguma kanyi kwatete angu pandakarwara andina kuenda kuchibhehlera asi vakandipe mutombo wevakatsvaka mugwasha ndikatohinwa hosha yandainge ndinayo pona apapo.